A gaskiyan magana, ina son wakoki kaman kala uku ko ince uku wakan da na fiso na farko na fi son yin waka da yaren hausa saboda ina matukar fahimta a kamako a matsayi na, na bahoushe sannan kuma, ina matukar son wakan da za yi shi da hausa wanda ake yin shi soyayya sannan ina matuka da son waka, da ake yin shi da yaren haus wanda ake yin shi akan siyasa, wanda kaman za a dauki wane shugaba a mai waka akan abubuwa na alkairai da yake yi. Sannan waka na uku da nake so yana mastukan son waka na sarauta wanda za a ma wane sarki waka ko wane basarake shi ma gaskiya yana matukar burge ni sosai da sosai sannan waka na biyu da na fiso daga cikin yare, ina son waka na turanci saboda shima nakan fahimce shi, kaman wanda suke yi na jan hankali daga cikin al'umm, daga cikin abubuwan dake faruwa daga cikin abubuwan dake faruwa a al'umma sannan ina son waka na turanci wanda suke yin shi akan soyayya gabaki daya shima gaskiya yana mutukar burge ni sosai da sosai. Sannan ina son waka, na yaren larabci saboda gaskiya shima yana mutukar burge ni tun daga kan sauti da yanayin da suke tsaga wakan su yana matukar burge ni musamman wakan larabci za ka ga sun ma waka sun sun yi waka akan abun da yake faruwa na rayuwa da kuma abun da yake faruwa za su ma waka adan da kai gashi kuma wata cikin waka, yanda zaka fahimta har ka gane ka kuma ji dadi kayi farin cikin wannan abubuwa gaskiya abun yana matukar ]?] kwarai da gaskiye ina matukar son kalan wadanan

Gaskiya duk abin da ya shafi waton al'ada yana da matuƙar muhimmancin gaske shi yasa muke ƙoƙari wajen tabbatar da al'ada na gargajiya muke sa shi daga cikin jere-jeren abubuwa da ya dace ace kowa ya san shi wanda ake ƙoƙari tun yaro yana ajin farko ake mai yaren Hausa bayan an mai yaren Hausa ake nuna mai ake sa mai wasu darussa wanda suka shafi yaren gargajiya ko wanda suka shafi al'adun gargajiya a gaskiya wannan cigaba ne babban cigaba ne sannan kuma muna farin-ciki da wannan abu tun daga kan waya wanda ake amfani da shi wajen watsa ma duniya abubuwa da ya shafi al'adu na gargajiya duk ana wannan ƙoƙari ana tabbatar da hakan ko da al'ada yana da mahimmancin gaske abu ne wanda aka taso tun kakannin-kakanni aka ga ana gabatar da su mu ma ba za mu bar waɗannan abin su? dole mu yi ƙoƙari mu tabbatar mu zage dantse mu tsaya tsayin-daka domin tabbatar da waɗannan abu buwan sun faru kana kuma duk abin da ya shafi gargajiya muna wayar da kai tun daga kan ƙannanmu da yaranmu da abokanai na su mayar da hankali su fahimta a gaya ma ƴan uwansu na gabansu wannan al'ada na gargajiya ba abin da za mu ce ma Allah sai godiya muna miƙa godiya

A gaskiya tun daga kan damar koyo na manya ta yanda yake shafan ayyukanmu da cigabanmu gaaskiya abubuwa ne masu yawa saboda duk wanda zai je ya koyo wani abu bayan ya koyo wani abun sannan ilmantar da wasu wanda da ba su sani ba su na cikin jahilci ya sa su sani ya ilmantar da su gaskiya ko wannan wani babban cigaba ne wanda yake samuwa daga cikin al'umma sannan abu na biyu damar koyo na manya yana shafan ayyukanmu da cigabanmu ƙwarai da gaske saboda wani zai iya zuwa ya koyi wani babbabn aiki daga kan na haɗa solar ko kuma na wani abu na cigaba? wanda zai zo ya shafi al'umma ko ya shafi wata anguwa har ya shafi gari wani ma har ya shafi ƙasa wannan gaskiya abin farin-ciki ne ƙwarai da gaske wanda inde ana samun kalan waɗannan daman wanda yara su ma za su koya daga kan ƴan makaranta har ya zuwa wanda ba ƴan makaranta ba daga kan ƴan anguwa harv ya zuwa wanda ba ƴan anguwa ba tun daga kan ƴan gari har ya zuwa wanda ba ƴan gari ba za su koya sannan su ilmanta kan wannan abubuwa gaskiya wannan abu cigaba ne ƙwarai da gaske ba abin da za mu ce ma Allah sai godiya muna ƙara miƙa godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki wannan abin farin-ciki ne ƙwarai da gaske abu ne kuma wanda ya dace ace yana faruwa ana samun shi a kowane al'umma domin samun cigaba na yau da kullum wannan shi ne kaɗan daga cikin abin da zan faɗa akan wannan abu.

Gaskiya makaranta tana daga cikin abin da ke taka rawar gani a al'umma gabakidaya tun daga kan cigaban da ake samu saboda za a sa yaro a makaranta daidai da harafin 'A' bai san shi ba amma daga nan ne zai zo ya sani har ya iya karatun Hausa har ya zo ya iya na Turanci wannan gaskiya cigaba ne ƙwarai da gaske tun daga kan wayewa da wanda ya yi makaranta da wanda bai yi makaranta ba za a same shi ba akwai bambanci gaskiya makaranta tana daga cikin abin da zan ce ita ne na ɗaya wanda take taka rawar gani a cikin rayuwar ɗan Adam wannan abin jinjina ne ƙwarai da gaske ko da duk al'umman da za ta tashi ba ilimi gaskiya zan ce kawai al'umman nan su na rakiya ne saboda a gaskiyar magana ilimi shi ne ginshiƙin rayuwarmu ɗan Adam tun daga kan ƙauye birni lungu da saƙo ko'ina na faɗin duniya duk inda ba ilimi waƴannan zan ce kawai su na rakiya ne kawai sannan abu na gaba makaranta a gaskiya tana daga cikin abu na farko wanda take kawo cigaba a rayuwa saboda a makaranta a nan ne ake zuwa a koyi karatun likita ya zuwa a koyi karatun haɗe-haɗen abubuwa wannan abin farin-ciki ne ƙwarai da gaske makaranta ba abin da za mu cewa makaranta sai godiya ba kuma abin da za mu ce ma iyayenmu da su ka sa mu a makaranta su ka tsaya tsayin daka suke biya mana kuɗn makaranta kai karatu ba abin da za mu ce saboda mu muna ganin amfanin abin ba abin da za mu ce ma makaranta sai godiya wannan shi ne kaɗan dga cikin abin da zan tofa da cigaban da ake samu

Ta yinda soyayya take canza ra'ayina gami da dangantaka nawa na sirri. Gaskiya hanyoyi ma banbanta kan yanda soyayya yake canza ra'ayina gami da dangantaka na sirri. Tunda ga kan mutum wanda zai soni domin wani abu wanda na mallaka Tun daga kan misali kuɗi ko wani ni'ima wadda Allah yamin, yake sona danshi ba soyayya domin Allah ba, Gaskiya tanan soyayyar shi yakan canzan ra'ayi akan haka sannan abu na biyu na kanso duk mutum wanda zai soni dan Allah zai soni da zuciya ɗaya, ba tare da tunanin wani kuɗi, ko wani abu makamancinsu. Ina matuƙan farin ciki gami da hakan sannan abu na gaba soyayya wani abu ne wanda ya zama tabbas a dukkanin rayuwan ɗan adam. Wannan shine kaɗan daga cikin misalan da xan iya badawa a game da fanni na soyayya kana game da fanni na soyayya dake iya canza ra'ayina akan hakan.

gaskiya ta yadda aure ya shafi rayuwa na kana da burin da nake so in samu bayan nayi aure aure sunna ne mai karfi daga cikin addini da nake bi wato addinin musulunci wannan yana daga cikin dalilin da yake kara mun san yin aure dalili na gaba aure abu ne wanda dukkan wani dan'adam mai hankali yake buri ko yake muradi domin ya yi shi burin da nake so in samu bayan nayi aure ina son Allah ya azurtani da 'ya-'ya masu albarka masu san karatu tun daga kan karatun addini har ya zuwa karatun zamani wannan yana daga cikin burin da nake so in samai su sannan burina na gaba ina son 'ya-'ya na su taso da tausayi na da tausayin mahaifiyarsu da tausayin 'yan'uwansu sannan da tausayin dangina gaba daya da kuma tausayin sauran jama'a baki daya wannan shi ne kadan daga cikin abun da zan fada akan aure kuma shi ne kadan daga cikin muradi wanda nake so in cimma wa bayan Allah ya azurta ni da yin aure kuma Allah ya azurtani da samun 'ya-'ya masu albarka

Gaskiya matsaloli wanda suke fuskantan tattalin azziƙi a afurka, da kuma hanyan da za'a bi wajen daƙile wa'innan matsaloli; Na farko matsala ne na cin hanci, wanda wannan babban naƙasu ne a cikin al'umman mu gabaki ɗaya, wanda kuma abu ne wanda ya zama ruwan dare aka saba yin shi tun daga kan masana'antu, asibitoci da kuma sauran ofishi na gwamnati. Wanda hakan babban naƙasu ne a cikin al'umman mu. Sannan matsala na gaba matsala ne wanda ya shafi man fetir, wanda Afirka Allah yai mata azziƙi na man fetir, amma babu masana'antu wanda suke sarrafa wannan man fetir a fitad da shi da sauran abubuwa wanda suke da amfani. Da za'a samu wa'innan isassu masana'antu, za'a samar ma yara matasa aikin yi, sa'anan ze farfaɗo da waton tattalin azziƙi na Afirka gabaki ɗaya. Wannan shine kaɗan daga cikin matsaloli wanda suke fuskantan Afurka na tattalin azziƙi, da kuma hanyan da za'a bi domun ganin cewa an daƙile wannan matsala ba tare da ya cigaba da faruwa a cikin al'umma ba.

Wato rawan da ilimi ya ke takawa wajen magance zamantakewa da tattalin arziki a game da matasan mu na Afirka a yau Ilimi ya kasance babban ginshiƙi ne a game da wannan fanni wanda yake magance tattalin arziki a game da matasan mu na afirka a yau Kamar misali ka ga ilimi shi yazo mana da hanya na noma? na zamaːni wanda ake samun iri wanda za a shuka shi ba tare da ya daɗe ba zai zama abinci har a samu a ci ko kuma a saida wajen samun biyan buƙata a rayuwar ɗan adam Ilimi yazo mana da hanya na amfani da kala-kala na nau'ika na kiwo wanda ko dashi mutum yayi amfani zai iya riƙe kan shi bayan ya riƙe kan shi ya riƙe iyalin shi bayan ya riƙe iyalin shi ya riƙe wasu daga cikin ƴan uwan shi Wannan gaskiya ya kasance babbar riba wanda ilimi yazo mana dashi kuma muna matuƙar farin ciki a kan haka muna matuƙar gode wa Allah a kan haka wannan shine kaɗan daga cikin abinda zan furta a game da fanni na amfani na ilimi.

Ta yanda gwamnatin Afirka zata ingance tsarin kiwon lafiya don magance cututtuka a cikin alʼumma gabaki ɗaya ta yanda gwamnatin Afirka zata ingance matsala na kiwon lafiya hanyoyi ne kamar haka; na farko a tabbatar ana ɗaukar ƙwararrun maʼaikata wanda suka san aiki suka karanci aiki suka iya aiki sannan abu na biyu a tabbatar an samu isassun asibiti a cikin anguwanni da kuma cikin garurruwa sannan abu na uku a samar musu da ingantattun magunguna da ingantattun kayan aiki tun daga kan allurai har ya zuwa magunguna da za a dinga ba wa marasa lafiya wanda marasa lafiyan nan ba sai sun bada ƙuɗi ba za a inganta magunguna a ba wa duk wani mara lafiya ko da bai da ƙwandala wannan tsari ne mai kyau da gwamnatin Afirka ya dace a ce tayi shi domin inganta lafiya a cikin ƙasan Afirka gabaki ɗaya wannan shi ne kaɗan daga cikin tsarin da ya dace a ce gwamnatin Afirka ta gudanar da shi wajen inganta tattalin lafiyar alʼummanta.

Abubuwan da zan sha a lokacin da yake futa da abokai ko wurin biki abbubuwa ne masu kara lafiya da kashashe a jikin dan adam wa na farko wanda zan iya sha lokacin da muka fita da abokai ko kuma na je wajen wani biki nakan iya shan ruwa domin ruwa yana da kyau ga mutum ya dinga yawan shan shi saboda yana inganta ma mutum lafiya a cikin jikin shi sannan abu na biyu nakan sha abubuwa wanda akan yi su na tsari wanda wasu kamfanonuwa suke yi domin samar da karin lafiya a cikin jiki sannan abu na uku na kan sha [inaudible segment] kunu har ya zuwa koko domin an tsarrafa shi da abubuwa da suka shafi dawa iya zuwa gero waddanan abubuwa suna daga cikin abubuwa wanda suke kara wa mutum lafiya a cikin jikin shi wannan shi ne kadan daga cikin abubuwan da nake sha bayan mun fita da abokai ko bayan na tsinta kai na a wajen wani biki. wannan sune kadan daga cikin misalai abubuwan da

Kaɗan daga cikin nauʼika na barasa, wanda muka fi so, kuma muka fi jin daɗi yin amfani dashi, domin cire mu a damuwa, ko shan shi a yayin da muke cikin farin ciki, ko a yayin da muke taya ɗan uwan mu farin ciki. Na farko: barasa ne wanda a ke haɗa shi da dawa, bayan an sami dawa, akan tsuma shi, bayan an tsuma shi har sai yayi tsiro, bayan yayi wannan tsiro, yakan fara fitar da wasu ƙananun tsutsotsi, kaːna bayan yayi wannan, a kan kai shi a niƙa shi, bayan an niƙa shi, akan sarrafa shi da waʼinsu nauʼika-nauʼika na abubuwa da a ka tanada, wanda suke cire mutum daga cikin tunani. Wannan barasa ne wanda muka fi son shi, kuma mu ka fi muʼamala dashi. Sannan barasa na biyu da mu ka fi so shine nauʼi na baƙi, wanda shi ma wannan barasa, ya kasance nau'i ne wanda kamfani take fitar dashi, wanda yake cire mutum daga cikin wani tunani, ko cikin wani baƙin ciki da ya tsinci kanshi a ciki. Wannan shi ne kaɗan daga cikin misalan da zan iya badawa, na nau'ikan barasa da muka fi so.

Gaskiya mun fi son sababbin nau'ika na abubuwa sha, ba dan komai ba, saboda yanxu, komai yana tafiya tare da zamani. Ana kara ilimi tun daga kan sinadaran abubuwan da ake amfani dasu na da, zaka ga basu yanxu ake amfani dasu ba, shiyasa mukeso, ko mukafi so mu dinga chanza abubuwan da muke sha domin samun wannan chigaba a cikin jikinmu domin samun chigaba a yanayin ayyukan da yake mana bayan mun sha wa'ennan abubuwa, saboda idan kayi duba da abubuwa na da, zaka ga sun sha bam bam da abubuwan da ake amfani dasu ayanxu na sha. Wannan yana daga cikin babban dalili da yasa muka fi son sababbin abubuwa wajen sha, dukku ma abunda za'ace kana shan shi yau da gobe za ka gaji da wannan abun, ya na da kyau mutum ya dunga chanxawa, yana samun sababbin nau'ika, sannan yana samun sababbin gwaji domin ya sa ma me inganci wanda sukafi wanda yake sha a da. Wannan shine kadan daga cikin dalilin da yasa mukafi son sababbin abubuwa akan tsofaffin abubuwa na sha.

?? gaskiya abubuwan da muke bi wajen tun daga jan abokai domin magance ta'ammali da miyagun kwayoyi muna bin hanyoyi masu yawa na farko muna ƙokari ko wani yaro ya taso da ɗabi'a mai kyau da tarbiyya mai kyua sa'annan kuma ya shiga makaranta na addini da makaranta na ilimin zamani saboda hakan zai faɗakar dashi cututtukan da ake samu kana da illolin da ake samu a rayuwa game da fanni wanda yaka ta'ammuli da miyagun kwayoyi wannan shine abu na farko abu na biyu muna kokari wajen cewa mutum ya sami sana'a wanda zai iya riƙe kanshi har ya rike wasu saboda sana'a ta kasance wata aba ce wanda take da matukar mahimanci a rayuwa da duniya saboda wasu rashin sana'a yana daga cikin abinda yake jansu cikin wannan sabga na ta'ammuli da miyagun kwayoyi sannan hanya na uku muna kokari wajen faɗakar da mutane akan illolin da yakeyi a cikin jiki tun daga kan abubuwan da yake haifarwa na cututtuka sannan illolin da zai dinga ma mutum a rayuwarshi gabaki ɗaya saboda wannan abu babban nakasu ne ga masu ta'ammali dashi wannan sune hanyoyi da muke bi guda uku wajen ganin cewa mun dakile ta'ammali da miiyagun kwayoyi wannan sune hanyoyin a takaice

?????????????? a ra'ayina???????????????? ta yanda al'umma???????????? za su bi???????? su magance??????? shaye-shayen??????????? miyagun?????? kwayoyi????? tare da karfafa??????? sauran??????? al'umma??????????????????? a ra'ayina??????????? na farko??????? ya dace ace???????????? an samu??????? isassun??????????? makarantu????????? wanda tun yaro???? yana karami ??????/ zai samu???? ya shiga??? domin ya san???????????????? hukunce-hukunce?????? na shan????? miyagun kwayoyi??? saboda hakan???? ya saba ma???? dokan Allah?????? sannan?????? a tabbatar???? samun ma yaro???? sana'a???? wanda zai iya???? rike kanshi???? har ya rike???? wasu???? sannan???? a raba yaro????? da abokai???? na banza???? a tabbata????? duk abokin da zaiyi mu'amala??? da danka a matsayinka na uba????? ka sanshi??? da asalinshi?????? da waye shi????? saboda????? hakan??????? yana daga cikin????? dalilin????? da wasu abokai suke jan wasu????? domin hadawa shaye-shayen miyagun qwayoyi wannan shine kadan daga cikin abunda zan iya fadi a ra; ayina

Matakin da muke ɗauka cikin al'ummar mu inda dukkan fannin kula da lafiya har ya zuwa fannin kula da tafiye-tafiye. Matakai ne masu yawa amma ga kaɗan daga cikin su; Mataki na farko game da fanni na lafiya muna ƙoƙari wayar da kan al'umman mu domin su dinga tsaftace kwatocinsu kana su na yanke ciyayin su domin guje ma cutan cizon sauro. Mataki na biyu muna ƙokari mu wayar da al'umman mu domin dinga wanke hannayen su kafin su ci wani abu. Mataki na uku muna ƙoƙari mu nusar da al'umman mu domin dinga zuwa ana duba lafiyan su aka-akai. Fanni na tafiye-tafiye muna wayar da kan al'umma su mallaka ƙarfuna masu inganci, kana wanda suke da alamomi, na ƙa'dojin hanya. Tun daga kan alama na kwana, har ya zuwa alama na tsayawa. Wannan shine matakan da muke ɗauka. Mataki na biyu a game da fanni na tafiye-tafiye muna ƙoƙari mu fahimtar da al'umman mu ƙa'idoji na titi tun daga kan alama na tsayawa har ya zuwa alama na wucewa. Wannan shine kaɗan daga cikin matakan da muke ɗauka domin nusantar da al'umman mu akan lafiya har ya zuwa kan tafiye-tafiye. Wannan sune kaɗan daga cikin hanyoyin da muke wayar da al'umman mu.

Ta yanda muke tan-tance yanayi tun daga kan wajen aiki har ya zuwa wajen jama'a, domin gane aminci shi da lafiyan wajen da inaganci shi. Na farko; Muna ƙoƙari mu tabbatar da yanayin iskan wajen da ake shaƙa mai lafiya ne ba tare da wasu gurɓatattun abubuwa ya ke zuwa ba. Na biyu; Muna ƙoƙari mu rage cunkoson ababen hawa domin gudun canjin yanayi. Hanya na uku; Muna ƙoƙari tsaftata wajen saboda kamuwa da ƙananun cututtuka. Hanya na huɗu; Muna ƙoƙari mu dinga bincikawa da yanayin abubuwan da ake saidawa masu inganci ne. Saboda kula da lafiyan al'umman mu da na yaran mu da na ƙannan mu da na yab-uwan mu ga baki ɗaya. Wannan shi ne kaɗan daga cikin hanyan da muke bi wajen samun tabbacin akan inda al'umman mu suke rayuwa tun daga kan na wajen aiki har ya zuwa inda ake rayuwa na yau da kullum. Wannan shi ne kaɗan daga cikin musalan da zan bada a wannan fanni.

Matakan tsaron da muke tsammani ayi a gida har ya zuwa wajajen aiki matakai ne masu yawa. Da farko; A tabbatar ana tsaftace mahalli saboda kula da kai daga kamuwa da cututtuka. Tun daga kan sharan ɗaki, har ya zuwa noma ciyayi, har ya zuwa kwashe kwata da gyara shi, ta yanda za'a kare kai daga cututtuka. Mataki na biyu; Ya dace ace iyaya, iyaye su na sa ido akan ƴaƴayen su tun daga kan abunda suke aikatawa, har ya zuwa abokan da suke huɗɗa da shi. Sa'annan mataki na uku; Ya dace ace kowane uba yayi ƙoƙari ya sa yaron shi a makaranta wanda zai sama ingantaccen ilimi domin amfanin al'umma nan gaba shi ma ya mafane shi da sauran ƴan-uwa. Mataki na uk, na huɗu; Ya dace ace ana kula da ruwa da ake sha sakamakon kare kai daga cututtuka. A dinga samun ruwa mai tsafta. Idan na rijiya ne a dinga ƙoƙari ana tafasa shi saboda kare kai daga cututtuka. Wannan shi ne kaɗan daga cikin matakan da muke tsammani ya dace a dinga bin su cikin gidajen mu har ya zuwa cikin al'umma ga baki ɗaya. Wannan su ne kadan daga cikin abunda zan iya faɗa a taƙaice.

Gaskiya zan iya raba lokutan misalai dan hanawa ko amsan damuwa daga cikin rayuwana inada lokuta ma banbanta danake hana damuwa a rayuwa na da farko alokacin da zan kwaunta bana ɗaukan wani damuwa insama kaina ta wayana nakan kasheta saboda gudun wani damuwa na biyu lokacin da nake hana se na shiga damuwa a lokutan da nake cikin farin ciki gaskiya a wannan lokuta nakanyi taka tsantsan domin hana kaina shiga damuwa saboda yana cikin farin ciki bana buƙatan wani abu wanda zezo ya kawar mun da wannan farin ciki da nake ciki lokuta na uku nakanyi koƙari duk wani damuwa daya shiga ryana in fitar dashi a lokutan da nake fuskantan Ubangiji wannan shine kaɗan daga cikin misaloli da zan bada akan lokutan da nake kiyaye wa ko nake hanawa domin shigar da kaina daga cikin damuwa duniya na yau da kullun wannan sune misalai kaɗan daga cikin lokutan da nake amfani dasu a ta kaice

a halaye dana ɗauka na al'ada domin inganta kaina ko cimma burukana na rayuwa halaye ne masu yawa amma ga kaɗan daga cikin su na farko na ɗauki halina juriya saboda duk abunda zakayi babu juriya acikin shi bana tunanin cewa na ɗauko halina cin nasara wannan haline kwarai da gaske wanda na ɗauko shi na juriya sannan hali na biyu na ɗauko halina riƙe amana wannan hali ne wanda yakasance yanada kyawo har acikin addinin Musulunci sannan abu na uku wanda na ɗaukoshi na ɗauko haƙuri wanda abune me kyau na cimma nasara abun da kasa a rayuwan ka ko kuma abin da kasa agabanka sannan hali na biyar na ɗauki hali na jarum taka kan abin danasa a rayuwana hali na shida na ɗauki yaƙini tabbaci abin dana sa arayuwana ko wani buri da nasa nakeso in sameshi zan sameshi ban tinanin sarewa akan shi wannan sune ɗan daga cikin halallakin da na ɗauko ko kuma na gaje su daga wajan mahaifina har izuwa wajan mahai fiyana wasu kuma na ɗaukesu daga baya domin su zama mun me amfani arayuwa na wannan shine kaɗan ata kaice

A fasahohi wanda ni ke so in ƙirƙire su tun daga kan fanni na ilimi kuma in haɓaka su fasahohi ne ma su yawa na farko: Ina so in ƙirƙira manhaja wanda zai dunga sawwaƙewa mutum abubuwa na yarirrika tun daga kan idan ka na kallo wani abu da yaren da ba naka ba, za ka iya zuwa ka shiga wannan manhajan ka zaɓi yaren da ka ke so kuma ya dawo ma da shi wannan yaren a magana, sannan fasaha na biyu: Ina so in ƙirƙira manhaja wanda zata dinga kula da karatun da ka hardace wanda za ka sa shi ya na naɗar muryanka, inda kai kuskure zai ma alama, idan kanada buƙata har ya gyarama, wannan shine kaɗan daga cikin burikan fasahohi da nike son in ƙirƙira domin taimakama al'umman duniya ga baki ɗaya, wannan shine kaɗan daga cikin misali na abinda ni ke so in yi a wannan fanni na fasahohi, wanann shine kaɗan daga cikin misalan da zan iya badawa a wannan fanni a taƙaice.

A ta yanda mu ke zama mai himma da shawo kan ƙalubale yayin aiki har ya zuwa haɓakawan kai na farko: Duk abinda zan yi ina sa juriya a cikin shi, saboda juriya ya kasance wani mataki ne wanda dole ka bishi domin samun abun da ka ke so ka cimmawa, sannan hanya na biyu ina sa haƙuri a cikin abun da ni ke so, saboda haƙuri abu ne mai kyau wanda duk abun da ba'a sa haƙuri ba yakan iya zama ɓacin banza ko in ce aikin banza, sannan hanya na uku: Nakan sa yaƙini a duk abunda na fuskanceshi wanda ni ke son in cimma shi tun daga kan na buri da muradai ina yin amfani da yaƙini akan ce wa zan samuwannan abu ba na taɓa sarewa a kan wannan wannan shi ne hanya na uku, saboda duk abun da ka ke sa yaƙini da jajircewa wajen ce wa za ka same shi wani mataki ne wanda ya dace a ce mutum ya na sa ma ranshi yayinda ya ke son ya cimma wani abu ko kuma ya haɓaka wani abu a cikin rayuwan shi na yau da kullum, wannan shine kaɗan daga cikin hanyoyi da ni ke amfani.

A gaskiya zan iya raba takamaiman gwajewa idan cibagana ya zo a rayuwa kana cigabana ya zo a wajen aiki, saboda wanann abun farin ciki ne wanda kowane ɗan adam mai hankali mai tunani ya ke buƙatar ya sama cigaba a rayuwarshi, kana cigaba a ayyukan da ya ke yi, saboda cigaba a rayuwa ba kowa ke bada shi ba Allah ke bada wannan cigaba, wannan abun godiya ne idan ka same shi, kana cigaba na wajen aiki wasu sukan nemi cigaba domin su samu wani matsayi ko wani muƙami a wajen aiki da kuɗinsu amma ba tare da sun same shi ba, kai da Allah ya baka sa'a ka samu wannan cigaba a wurin aiki wannan abun farin ciki ne a gareka, walau aiki ne na gwamnati, walau aiki ne wanda ka ke yin shi na kasuwanci na yau da kullum, wannan shine abinda zan faɗa a game da wannan fanni a taƙaice, wannan shine abinda na fahimta a game da wannan tambaya a taƙaice.

Gaskiya a game da fannin lafiya ana samun tsokaci da kuma rawa, da tunani, da wannan fanni ya ke takawa, saboda tunani ya kasance abu ne mai kyau wanda ya da ce a ce ɗan adam ya na yin shi akai akai, saboda da tunani ake samun cigaba tun daga kan na ƙirƙiro abubuwan da su ke da amfani a cikin al'umma, da tunani ake tunanin mafitan da zai warkar da mutum daga cikin laluran da ya tsinci kanshi, saboda hakan ya zama wani babban nazari ne wanda aka samo shi tun a da dalilin tunanin har aka rubuta su a littattafai saboda sauƙaƙama kai domin a koyarda wasu hanyoyin da za su bi wajen samun mafita a gameda fanni na lafiya, wannan shine kaɗan daga cikin abunda zan yi tsokaci akai tunani da mahimmancin shi a game da fanni na lafiya, wannan shine a taƙaice a iya fahimtana tunani ya na taka rawan gani a game da fanni na lafiya.

A gaskiya mu na matuƙar nuna girmamawa da mutanen da su ke ra'ayi na yin imani saboda duk wanda ka ga ya yi imani, haƙiƙa ya na da babban rabo, don haka muna nuna ma mutum girmamawa ƙwarai da gaske, mu na kuma tarban shi tun daga kan abincin da zai ci har yi zuwa suturar da zai sa, duk abinda ya ke buƙata iya ƙarfinmu, iya iyawarmu mukan tsaya domin mu ma su wannan taimako, domin su sa mu natsuwa a cikin zuciyansu, sannan koda mutum ya kasance ba ɗaya daga cikin ɗan addininmu ba, mu na girmama shi, saboda haƙiƙa ubanginmu ya kasance ya girmama ɗan adam mu na matuƙar girmama shi, sannan mu na yin mu'amala da su ba tare da muzgunawa ba ko kuma wani cutarwa ko kuma ha'inci, waɗannan abubuwa addininmu ya koyar ma na da mu zauna da kowa lafiya tare da girmamawa da kuma martabawa, wannan shine kaɗan daga cikin hanyoyin da mu ke ba ma mutum bayan ya yi ra'ayin shiga musulunci ko bayan ya yi ra'ayin yin imani, waɗannan shine a taƙaice.

Gaskiya inada musalai na girmamawa ya taimaka wajen tsaida rikice-rikice na addini, saboda ba zan taɓa mantawa ba, akwai lokacin da aka zo ana tsiya tsakanin addinai, sai na ga wani mutumi wanda da bai imani ba amma daga baya ya yi iamani, an kama wani mai imani ana ƙoƙarin cutar da shi, sai wannan mutumi ya ceci wannan bawan Allah, kaga ko anan girmamawa wajen bada wajen taimakawa, wajen magance rikici ya yi amfani, sannan musali na gaba: Akwai wani bai ma yi imani ba saboda tsaban girmamawa da yanayi na taimakawa da ma su imani su ka yi mai, bayan wannan ana wannan rikici ya taimaki mutane da yawa, a nan gaskiya girmamawa ya yi rana, ko in ce yayi amfani, game da wannan fanni ƙwarai da gaske, wannan shine kaɗan daga cikin musali da zan bada a kan amfanin girmamawa da yai ma na a cikin addini a taƙaice.

Kaɗan daga cikin abubuwan da ni ke tunani a kan wanda su ke nuna girmamawa a cikin mu'amala na yau da kullum, na farko: Tausayi ya na daga cikin kyakkyawan mu'amala wanda addininmu yai umarni da yin shi, tun daga kan ƙaramin yaro har ya zuwa tsoho har ya zuwa matashi, sannan na biyu: Kyauta ya na daga cikin abunda ya ke nuni da girmamawa, sannan na biyu: Taimako ya na daga cikin abunda addininmu yai umarni da shi, domin ka taimaka ma na ƙasa da kai domin ya samu abunda ya ke so na alkairi, wannan abu ya kasance abu ne nagari, sannan na uku: Ya kasance watau ladabi tun daga kan magana da zaka ma mutum wanda ya girmeka, yanayin yanda za ka mai magana da tsari da girmama shi, ba tare da duba banbanci na addini ba, ko kuma banbanci na arziƙi, ko kuma banbanci na wani abu makamancin haka, wannan shine kaɗan daga cikin musalan da zan bada a taƙaice.

A yanayin da zan bi, wajen nuna nuna ce wa wani baya nuna min daraja a kan abinda ya dace ya nuna min ko kuma wani cancanta akan abubuwanda ya dace ya nuna min, a gaskiya zan ji babu daɗi sosai, saboda daraja da mutunci sun kasance abu ne na ƙwarai wanda dukkan ɗan adam ya dace a ce ya na kulawa da su, tun daga kan wanda ya ke ƙasa da kai, ya dace a ce ya na daraja ka, ya na kuma mutunta ka, idan na tsinci kaina cikin wannan yanayi zan yi ƙoƙari in samu mutum inyi mai bayani in jawo hankalinshi ta yanda zai fahimta wannan abun da ya ke yi ba daidai ba ne, don yai ƙoƙari ya gyara ko shima ya samu wanda za su daraja shi kana su mutunta shi, wannan shine hanyan da zan bi wajen magance wannan matsala na rashin darajawa ko kuma na rashin mutuntawa, wannan su ne hanyoyin da zan bi a taƙaice.

Ta yanda ni ke ji idan na ƙuntata kaina ko kuma idan wasu sun ƙuntata, ta hanyar da ni ke bi domin in sarrafa kaina. Gaskiya ba na jin daɗi idan na ƙuntata, saboda ƙuntata wani abune mara daɗi a rayuwar ɗan adam, nakan yi ƙoƙari bayan wani abu ya dame ni in yi tunanin meya kawo min wannan ƙuntatan sannan in yi tunanin matsalan da zai fitar da ni daga cikin wannan ƙuntatan, hanya na biyu: Nakan je wajen buga wasanni domin in rage ma zuciyana raɗaɗin wannan abun da ya same ni, ko kuma in je in yi hira da wasu daga cikin abokaina, wata zubin har in nemi shawarwari a kan abunda ya dameni, domin samun mafita saboda a tsira tare a gudu tare, wannan shine a taƙaice hanyan da ni ke bi guda biyu idan na ƙuntata ko kuma idan wani ya ƙuntata nakan yi ƙoƙari in yi fira da shi domin ɗibe mai wannan ƙuntatan da ya yi, nakan yi ƙoƙari in ba wa mutum shawarwari wanda za su amfane shi su fitar da shi daga wannan ƙuntata, wannan shine musalai guda biyu a taƙaice.